Jumwaar la mu ko duppa ci chàt bi muy am lu xala nañi pax i boori boppa bi muyi am ay bën bon sumwaar bi li dafa xala melñu luxoomaat am ñul ñu bi ci yaram bi woore ci diga bi moo xalaweer tuki am ay tas tasfe gi dëpp yi.

Bdala bu am bula, bu nurub bu baax, akpoxb baaxu, am bu tan bu mboq ci peggay, lubbula rittilin, bu am ponxa bu ñërub bi gs, dala ba ngi tegeer, ci karoy daggi dagit ci ñuoy la tegeel.

Góor ak jigéen bu fotow ningi lëngan ci taxaw jigeen da ngi lënga góor gi góor gangi tox jigeen da ngi weeru ikoon ngee seeñu ngiree ngi sol compakt naññaa seen kompak yi ñoon jooñ ngi am lu wert ak lu weex góor ga ngi sol dala bu ñuul jigeen da ngi sol dala bu weex def tek gudda def lam yu weex góor bangi tox ci tog yi weex ak yenaen togyi weex ñuy seen goor.

Bere wi jàngookaay la jàngalekat bay ñi taxaw tiin xalaya ñu toog ngi toog góor ak jigéen mul ñoo toog. Nun ko def noonu partaabal caabal ngi ubbiseen karney yiñi jàngee ñingeer pol poxnum. Ngi amee ser saggi jangookaay ak ser jàngalekat liñu yi taxaw. Teem leen ngeer xol liñuy jànga.

Daw ci garambu ba la sol mu ngi taxaw xawa juxee gannaaw di xala mel yi ku gees tu mu ngi dafu suur bu weex ci boppam bi grambuba bi ci gannaaw dañu ko koppati moy ci doxa gi dañu ko coppati piase bu poymate la sol doxam bennabaañ xalat feen bakkam biñu ngi xalab feen ak jimeñ bi mngi men ni kuy gees tor di xool.

Ñaari longlong yu tegè, long long yi bula la am weñu mboxxa bu leer, bu nekk ci sen koñ yi. Longlong yi benn ba ngi tegee ci lu weex, lu xala kudda, benneen ba ngi tegee ci lu xala suufé noonu Mingi tege. Longlong yi bula bu ñorr la.

Asib ndawsu taxaw, mu ngi sol teg bu ñuul ,mees baa ngi ñaw ba ci wetu dënna bi. Mu ngi def rooba bu xoñxa. Roobu bu bi mu ngi am buum bu xala weex si boori dënna bi. Mu ngi takka lam bu weex mu ngiy xool boppam ci seetu bi. Lu melni ndaa lu gudda, mu ngi taxaw tiiñ loolu. Mu ngi taxaw ci ay karo yu weex.

Jongamay jigeen bu taxaw la sol gramb bobu jogge ci suux gramboo bi granboobu wertala am lu weex ci dënab ci baddi mungir tie kalpe bu weex def jaaruy baaram bi weex def ceengu weex ay meesam di tegam bi ak sina bi derom bi xawa jegee dënam bi teg bi orange la mungir taxaw di xoo ci kanamam mngir taxaw dë xoccu nak.

Jigeen bu taxaw la sol compalete u vertacipro bi mbobo bi loxo dafa xalawàcca mbu dënna bi wen yaa ngi feeñ i loxo bena tak ci kow dina bi mu ngi am lam bu weex beneen lox bi mun ko tog ci luppa bi am ndak yaaru baaram ngi def teg meesam o bu gudda mu ngeeree.

Jigeen bu taxaw sol gram bu boom ba sañ bu ponka tak ay lama ngam yu mbokxa ci baatab graanbbooy mungi am woñ ñu mboxa. Mungi mu sooru yekkat yi ben na loxam bi ci koox teko ci boori noppa bi, Benen loxam bi muko tek ci boori biiram bi. Graam bu bom bi dafa am ras loxoy dañ ko ras ngi taxawe xalawengal baatam.

Góor ak jigéen bu taxaw la ñoo niru kompaler yi kompaler yi mba señ bi bulula jigeen ngaan konon ropba ngi sol e egóor ga ngi sol lonet yu ñuul ak dallay weex mu gi def lam bu weex ci loxam bi nyum ñyaari yep seni bëñ mu ngee feeñ nit ak tontoor bu am lu weetta ak lu weex mu seen boor.

Tool ak suuna, suuna bi foccina wayen des na ñoor tuuti. Mu ngi amee suuna bi xob ya ngi wertaba ngee xawa deem nge xala mboxa dafu ni lu ko deseeñoor bariwur. Soo seete xob yi dangay xamne suuna bi legi ray mu ñoor foccina bepare focci butan legitee mu woow. Amna garab benen bu nekk ci gannaaw suuna yii.

Xale waxambaane bu njool la, mi ngir góol futbar bi, mingi soor tubey bu gàtta, tubey dafa am lubbula, ak lu weex, mbowobitam dafa am lubbu la, wayen ngi am rëda bu xonka, bu bula, bu weex b wea ak bu mbokxa. xalel beneen xale bu góota mum ci gannaam, ñëm ñooni roop tubey beek nbugor yopp, waken seen dalay dafa xala uute.

Beni jigeen la mungi lëtu mees mees bi dañ ko rawlante. Mungi wàccee kanamam gi ci suuf mu ngiy wàccee botani. Mungi sol mbubamu bula boob mingi am ay binda. Amna bu mbu jógee ci gannawam bi aw ci dënam bi jëmpi suuf loxamita mungeen tek ci kow tankami pooleeusa boob bu bula la. Mungi bari ay bindnak am binday kloor yu ñuul la.

Ndaw siini tibbaale ladef tibbaale bu dijax ak mbaram yu sewre def ci digante bi mu wàccee mees yi gu xees la noxa bi amul jaaru ngisoon boobu am lu bula am lu weex ak lu xanka muyu xala sigatal kanamoonbi di xocc.

Berëbu juleh kay góor yu mag ak ay xaleli góor mu ngi foox ñoon juleekaay ban ci gannaawam juleekaay yi mungi am pintir bu weex ak pentr bu werta góor yi xale ñaari xale yi ci kanam kenna ti mungio xaftaan bu weex mu am gëñ yu mbokxa ci kanam kenneen ci mungi sol xaftaan bu bula amna góor gu nekk ci gannaawan kok mungi sol xaftaan bu.

Li jigéen la jigeen bu tog jigeen gu xees mungi sol pompalet bu weex muuro kaala bu ñuul takka ceen bu mboxah ceen ak lam lam bi lam bu dijala def ay jaaru baaraamam mu ngi def pastëlci inam yi mu ngi siiñ boñam yi kaalam bu weex di mu ngi am ay per yu weex yuñ fa dep.

Natti goor ri ak nattijigeen ñatti jigeen ngi taxaw ci kanami ñatti góori nasaraan yi di fecca eneen góori nasaraan yiñu ngi too kenn kaamee appaare di jël feccaka di keneen ka ngi taxaw bennmi góuri nasaraan bi mun ci gannaaw gaay di fecca mu ngi sol mbaxana bu xoymet keneen ki ni ngisol boobu kongo mungi tog mogiyree mooy góuri nasaraan bi.

Nyaari dalla yu tegee dalli ngay joor ak càmmoe duñaari dalla yef ci suuf. Seen suuf yi ñu ngi am lu ñuul ci seen kow yi bu nekka ci kow. Mi ngi am rëdda bu weex ak rëda bu ñuul ñekti rëdda yu weex ñoo fa nekka. Ci digante ñu am rëda yu ñulu sew dallay ñu ngi tegee ci kow karo.

Fi mberebi gi jango kayamfe am guñey jiyeen ak guñay góore guñe jiyeen igimbubbay weex def kaala bu weex seen boppay guney góore ñi ngi sol nenta mbubbayu weex nam ñepp ngi toog jàkkaaloo ci ci kanam amna ko taxawna joxee gannaaw góor la mu ngi sol mboobu weex amna beneen góor tog ci kannaaw mo miroo taggaay yire mamu ngi sol yiree wu ñuul untam ngi toog jàkkaaloo ci ci kanam.

Ci lii bu ñuul bindeesatala buñdee tàngalee ndox mu tànga dafa àndak buum ak bopp bi lolnende balansé ci kuraŋ bi nga tangal tekki satala yi mu tangal ndox mi amna luko ti amna tankaay feeñ funa tanka binag ningi sol kawaas yu weex lii bu ñul bi nag mi ngi tegee ci kow karo.

Palaasu jaayukaayla ak jëndokaay, góor ak jigéen yépp fanek. Amna jaaykat yu xamne dañ taxawal seen yi pala soor, defa seen jaay di jaay, jëndakat ya ngi jënda. Amna jëndakat yu jënda dem kat yangi dem ñuw kat yani tem ñuw xale li góor bu nekka ci kow weloom bi mungi sol mbubu bu weex dala yu weex. Jigeenang ci gannawam, jigéen bi mungi sol mbubu bu weex, oddo malaam bu bula, oto bu weex muñg ci gannaawam uye.

Mbaarbu bi samti ay bantab mbaari ñax ay góurn ji tokciroon mbaar bi ay garab ni jëgannaaw mbaar bi garab yu gudda yu taxaw ni amna ñax yu nekk ci kana mbaar bi amna benn banxaas ci garab buy feeñ cikoo wayeen banxaas bi bu wow la amna banta yoonu togee ci suuf yu ka yeneen peggi mbaar bi amna benneen banta bu gudda bu sew bu tëddal ci kana mbaar bi tanit.

Mi poti saabu la pot bi ndedef njàmpe ak saabu yu rinde sango co seete yarami pot bi mungi amee ay bën bon yu sew nga sek pot bici koow mungi amee ay ñaay njàpp yeneen njàpp bi ci koñ bi mu ngi amee bon boon ci koow la beneen njàpp bina amu ben bon bon yoppa yaram yoppa masola.

Furne bu tahaw la furne bi mungi am ñaari njàpp koñ bu nekk mu ngi am fooy jàppe ci suuf mu ngi am bonbon bon boon boomvlode ngelow bi di dujjaak di génna doom bitam fofladi wàcca ci birnday def ukkeriñ bi nga tegsa kaleera soo sere ci purne baan tegee ci kow karoy daggir daggir yi amna benneen kalera bu em bu xala feeñ ngi gënna mu ngi amee njàpp memit ak kubeer ndëppri li tuuti mo gen ak chumwaar bi

xale bu jigeen bi mungi sol roba bi roba bu teeng la loxoy dañu gudda loxoytam dañ teen ci baat gi mungi am buum bu weex bu wër baat bi ci kana mu baat bi mungi sol londoŋ yu gudda mungi poose ay wex mungi daf jaaru baaraam ci loxam bi weeyin poose nak dañu am ay kuloor.

Neneenti xaleyu ndaw ñu gi taxaw lëngante ay xaley gouurden kenna ci ñoom solu dàlla ko ci njàkkaki mungi taxaw siiwo mun ci ganna moki dendoog boroom tuwée bu xonke muni olbki dendon mboobu verta mungi sol mboobu weex ki ci mujjaki munji sol mboobu amrë day weex ak yu werta mungi lëngante kalera muñ seen gannaa koti tamaaté muo.

Ay xale yu jàngala góor ak jigeen xaleyu ndaw ñigi taxaw palaasi jangookaay la ñenna ci ñoom ñigi sol yiree yiñ ndeenirole su njee jàng yi xaley jigeen yan koñaw robba xaley góur yankoñoom bubba ak tube amna xaley jigeen yu xarna ñi jël ser odda ko ci seen xow yireey jangookaay xñuna nekka ci ñoom solu yiré yu ndeenirole su ngée jànga ñigi taxaw am na ñu niroor seeni saak ñi gi taxaw.

Ay ñaari jigeen yu ànd ak xalell góur bu ndaw yu mu seen digante ngite sio bu mboxa digeen bi ci kanam ko mu ngi sol mbuba bu weex inu paan bu bula ngi wërale moot sho bu ñuul ci baatam bi ak dinam bi yelen ki ci koñ bi pàn bin inu moom dafa am bulabu leer ak bula bu lëndam yigey dox ay ñax yiñ seen ganaaw ay gaae.

Xaley góur ak xaley jigéen ñi ngi ran bu gudda nasaraan bu jigeen ak ñaari góur ñingi jàkkaar loom ñoon nasaraan bu jigéen yina dafa am a lub ame muñ koy jox xale bu góur bi ci kanam ñoom li nasaraan bu jigeen bu migi sol mboo bu mbox ak tubey bu doomu taal bu am rëddayu konk ak rëddayu mbokxa ñaari góuri mi cu ñuuli na ñoom ñoon ñroom bu ba yiñ sol ngiy xool xat.

Nyaari karoot yun tek ci palaat bu weex ci nyarri karrot yi benn karoot du mu gina gudda benen bi beneen karoor bi gatta di ci kow m ngexala am kluur bu berta ci cat li te ningi tay kayit bu weex ci karoorkayit bu moo wone seen njëgi njëgi ñaari karoot yi téemeri dala ci la te amna benn baaraam buy feeñ ci kow cati palaat bi tamit.

Kër guñ miire la bunti kër bàñuroon cloori buntikër bi sokolaala kër gi miiré bi ñu ko pentir pentir bi weex ci miiré bi mu ngi am ay bon bon mu ngi am poto lampa bu taxaw tiim gkër gi mi ngi am ay garab xobi garab yaa ngi verta ñngi xalak feeñ génna ci bit.

Fi fuñoo jaayee ay laj koloñ ya, buteel yi ci ko weori ñooy laj koloñ, ngir am sobutoori ñi nekk ay pason cloor yu nekk, amna kloor bu xonxa, amna cloor bu werta, yennay seen dëpp yaa ngi weex, yennay seen dëpp yaa ngi xonk, ay pason cloor bun bidoŋ, yi ci suuf nak, yooyu ndox mim def mooy ndoxi saabula, dankoy sango, am na buteel yi werta, amna butel yi weex, am ay bula seen koow.

Li garabi saxar mo neka ci biiram, butiir bu am garabi ndox buy pacj sakar, soo seete karton bi ci kow mu ngi amee lu mboxa di, toppala bu weex la mu am ay bindey ñuul, poyit bu weex mu gi tafee ci puux nu munta mu gean ay bindey ñul, loxo bi jàppa karton bi nag ay baaramam i.

Ay jigeen yuy debbula ngi tiim gënna di dubbu boroom mbuba bu weex bi moo mungi xacci kuuram gi dugako dugal ci gënna gi geneen jigeen gi na moom kuuram ngaang ci biir gënna gi be pare u boroom roba bu weex bi mu ngis mu sóuru mu sóur gum boxxa ak malaan bu ga xamuyi am rëdd rëddayu gu la ak lu weex ganaar gu weex ngi dendoo gënn.

Garab xobi mangoy ñoo neka xobi wertay soo selo xobi mangoy ñoo gënay yaatu tani tuntuur bi tuntur bi moo nekka yu mboxxay nuññuy tuntuur garab bi ñu ngi meña ci kow garab bi be.

Ak guur gu taxaw la, sol kompaletiluuri mbaseñ, bina kuur bu xoymet la, ñu ngi jam baati mbaseñ bi woñ bu koymet wayen, xoymet bu leer bin ko jamee, mu ngi taxaw mngi sol dalay jiituma jàkka yu ñuul, sol lonit yu ñuul, takka montoor, tey xool benn palaas, moom ku xawa xees la nak mu ngi njool.

Li ay ndawi gór ak jigeen yuy jàngala jigéen ña yi taxawee bor def seen mbubu bay loxo yu gudda sipa yu jot be ci suuf seen mbuba bay loxo yi nak feng cati bu bay ak sipa yi ñu niroo dex kala yu wèèx góyi tam nu ngi sol bu bayu weex way ñoom seen loxey mbuba yi dafa gàtta ak tubay yu ñuul.

Lebbu jibeen bi, mungi sol mbuo bu weex, def jaaru wiis yu mboxxa bu em ci ay noppam, jëmam njangi xees, deri boppam nbangi xees, mngi likk mbaram buñu yokk ak mees, yokoy guddala ko defa, mungi sëgatal tuuti kanama mbi, di xall benn palaas.

Picca bu taxaw ci bbankaa ci garat di nak benn amut ci xopp bankaas yan yi bari waayen ben amut ci xopp picca bi mu ngi am génn bu gudda gémeñ ba ngi gudda bjébi mu ngi werta ak ci boori genn bi ci suuf mu ngi werta yaram bi mu ngi orange.

Ay ñeenti togguy foore yuñ taxawar la ñaari toggu yi ci kanam bi ñay njakajot klóuram bi doomi taal la bi ci toppa mooy toggu yi ci kanam jina ka ci peggabi kuluur bu orange la ame nga ñuow ñaar yi ci gannaaw booy njakka am boo konka bu ñurut la nga dooga am toogu bu mu jabi mooy toogu clorbi bu werta la.

Jigéeni nasaraan la munji taxaw ak ñeneen ti jigeen ak ak góor ak ñeneeni juroomedi xale bi mooy liir bi jigeen añ nasarar gi mum ko bokxa ñoon liir bi ñu ko lëmasee yire bu ñuul jigeen ak nasenar gina muni oluiñi jigeeni réew mi di soloo ñoon la solo takka ak musuuramgór.

Lii sikket bu taxaw la sikket bi mu ngi am ñaari kloor cloor bu doomi taal. Ak bu ñuul ci pegg wetami cloor bu doomu taal. Bimoo fa nekka ci liggi ganaaw i mu ngi amee rëdda bu ñuul waayen xawta yaatunoon jëm bita. Mu ngi am lu ñuul ci pegg bi jën bi mu ngi am rëdda bu ndaw bu weex.

Góor ak jigéen mingi toog aki ay xale beneen xale bi jigéen bi mu ko uuf mungi sol mbubo bu werta géne ñamba ngi ubbeegu bsolmbubo bu weex bi mungi toog ci bu wetu xale biñ uug beneen xale bi ndak mingi toog càkkaarloog ak ñoom mungi solmbuo bbu mbokxa.

Ar gunay jigeen yu tog la gunay jigeen bu nekk am ngir tog ci toogu num nepp nak ngir jàkkalo di xall bennapalas amna nak ñeenti toog yu nga xam ne ñun ci ràngu njàkkabi kenn trogu senko am sunani wee ki ràngu njakka bi ñaari toogu yooy njàkka-jot kenn toogu ci ak sa te léegi ci ràngu njakkab niari toggu yu mbujja huxnoon tamit kenng.

Lii ay xaali ci xanjar la bu nekk ci diga bi nag amee jesit bi boo benna direm la benneen bu mboxa bi amée picca bi bo fukki butut la nga ame benneen bu amee sibbi bi bo m ñaaram moofu nekk boo mooy ñaar fukki butut ak juróom benneen bu ndaw bi nak bo mooy benna butut.

Ab jigeen bu lëttu ay maabla mab yi fektay dendon kumase si kow nu jubbay wàcca ci suuf ndaw ci nan gi takka caxku pettaw ak long longi pettaaw mgi jàkkalo jokkol benn plaas mgi pastal enamyi.

Fay yak tineen ñaari góor ak benda gi yeen benn góur g ak jigéen di mooy ñu ñu xees ñoonu ay nasaraan mi lein nasaraan bu góur g mu ngi taxaw joxe gannaaw sol mbaxana bu ñuur bu ba bu weex nasaraan bu jigéen bi ngi took góur bu niku ñuur bi mu mit mu ngi joxe gannaaw amna lumuy won.